Ezi n'enyamaishwa zimwe ahari ezo ezirikutuura omu kishaka Kandi enyamaishwa ezi nizimanywa nka embogo Kandi ziri omu irindiro ryazo ery'enyamaishwa omu kishaka.

Ogu n'omuntu w'omujungu ariyo nagyezaho kunaba engaro zeye obundi akayeyihaho oburoofa obwakubaasa kumureetera oburwaire .

Egi n'enyamaishwa emwe ahari ezo ezirikutuura omu kishaka kandi egi eiziina ryayo neemanywa nk'empundu kandi eri omu mwanya gwayo ahu erikutuura

Omuntu ogu ari omu kishaka kandi n'omwana w'omwishiki kandi akyikyire entaama.

Abantu aba n'abaana kandi n'abaana b'eishomero nibaruga ah'eishomero kushoma bariyo nibataaha baaheza emishomo yaabo

Ebi nebirabyo kandi egyo n'enjoki negyezaho kubitayaayira kurondamu omweyangye ogu eratwaare kugiyamba okukora obwoki

Egi n'enjoki kandi enjoki egi eriyo netayaayira ebirabyo bitari bimwe na bimwe kwenda ngu ekafunamu omweyangye ogu yaakubaasa kukoramu obwoki.

Aba abantu betoreire akaju akarimu enkoko kandi akaju aka kari omu bicweka nka bitaano kandi bariyo nibagyezaho okwenda kukakyiriza ningashi kureeba enkonko eziri omunda y'akaju ako.

Ogu omuntu ashutami aha kyoma kandi ekyoma eki nikikira kuba nikikoresibwa omu kubaziira nk'esweeta nana endiijo myenda ariyo naagyezaho kugira eki yaakikoresa

Aba n'abaana bato munonga b'emyaka mito kandi nindeeba emikono yaabo boona baagiteeka hamwe bariyo nibanaaba hariyo omuntu mukuru akwitse orupiira rurikureetwamu amaizi boona abaana nibagyezaho kunaabira hamwe

Ekishushani eki nikyoreka abashaija bari aha rubaju rw'enyanja biineho amaato gaabo. Ninteekateeka kuba bariyo nibagyezaho kuza omu nyanja okujuba ebyenyanja.

Ezi nazo n'enyamaishwa zimwe ahari ezo eziri kutuura omu kishaka enyamaishwa ezi neibiri Kandi nizimamya nka enkyende ezirikutuura omu kishaka omu miti.

Ogu n'omwanya guri omu rurembo kandi nindeeba omushaija akwaitse ekipande kihandiikirweho ebigambo by'orungyereza obundi kandi nindeeba abandi bantu enyima yeeye obundi nibooreka obutashemererwa omuri ogu mwanya kandi omushaija ogu nareebeka kugira ngu haine ebintu ebi ariyo nagamba kandi enyuma yeeye nindeebayo ebizimbe nana ebintu biri omwika.

Omukazi ogu ayekoreire ebuuni Kandi ainemu amandazi ariyo nagatwara omukatare kuza kugaguza obundi akayihamu akasente.

Aha aha n'aha kibiirizo nigashi omwanya ogu barikubiizirazamu ebitanda, emeeza, entebe, obutandaaro n'ebindi bintu by'omunju ogu n'omwanya ogu bakubiiziramu

Omutsigazi ogu aine ente ze zimwebembeire aziri enyima Kandi ariyo nazitwara omu iritsizo ningashi ariyo naziiha omu iritsizo nazitwara omuka.

Ogu n'omushaija ayemereire ah'eibaare kandi eibaare eri riri ahagati y'amaizi kandi amaizi aga nigoreka ebingonzi ebiri aha kwiruka munonga.

Omwanya ogu nigworeka ekibira Kandi n'omwanya gurimu emiti mingi. Harimu na n'emihanda yokurabamu omukibira eki.

Ogu omushaija aine egari yeeye Kandi egari yeeye akomiireho ebitokye ari omu rurembo natsindika egari ye aha katembo obundi akaaza kuguza ebitokye ebi afunamu akasente.

Ogu n'omukono gw'omuntu kandi omu ngaro zeeye ainemu omubazi kandi ogurikukoresibwa omu kutamba nigashi omu kwerinda akakooko ka covid- 19.

Egi n'enjoki etekami aha kirabwo kandi negyezeho kunyunyuta mu omweyangye. Omweyangye ogwe nigwe erikukoresa omu kukora obwoki. Ekimuri ekyo nindeba nikyera ni mutare.

Aba n'abashaija bari omu ryato kandi bari omu maizi baine obutimba bwabo nana ebyenyanja ebi baaruga kushoha omu maizi.

Aga n'amaato kandi geemerezibwe aha nkungu obuseeri bw'enyanja kandi amaato agandi gari omu nyanja gariyo nigakoresibwa

Omushaija ogu aine akooma k'okusharisa embaaho ari omu kibira nashara embaaho. Ariyo napima emiti kandi egi emiti ni emiti yekika kya payini.

Ekishushani eki nikyooreka abantu babashaija Kandi emyenda eyi bajwaire n'emyenda yabaserukale haine ebi bariyo nibagyezaho kugaanira kurugirira engyeri eyibarikureebekamu.

Ekishushani nikyoreka kasasiro nyingi erimu obuveera kandi aha rubaju hariho akaju kombekirwemu ebitafaari kandi nana ebindi biju bibi kandi omu maisho gabyo nindeebamu enju nungi kwonka ogu omwanya n'omurofa.

Nindeeba egi n'enyanja Kandi aha rubaju omu rubaju nindebamu ebibaare ebyetoreire ogu omwanya ogu amaizi garimu.

Ezi n'enyamaishwa ziimwe ahari ezo ezirikutuura omu bishaka kandi ezirikumanywa nk'enjojo ziri omu kishaka omu irindiro ryazo nizigyezaho kuronda ebyokurya ebi zaakubaasa kucwera enjoka

Egi n'eminaga nari shi emiguha kandi n'emingi munonga erundaniirwe hamwe kandi etegyereize kugira ekintu eki baagikoresa

Omushaija ogu aine egaari kandi aha gaari egi akomireho ebitookye kandi nareebeka kuba aruhire munonga ariyo nabitwara omu katare kwenda ngu obundi akafunamu esente.

Omu kishushani eki nindeeba aga n'amaizi kandi obuseeri nihareetwayo eizooba nihaka omushana ninga shi neebaasa kuba eri biiki guri omucuucu guri omushenyi mwingi

Aba n'abaana kandi abeegi b'eishomero, bari omu kibiina nibashoma kandi emikono bagitiire ahaiguru bariyo bashemereirwe aha bi bariyo nibeegyesibwaho

Ezi n'enjoki Kandi ziri omu birabyo bitarikushushana Kandi ziriyo nizigyezaho kurondamu omweyangye oguzakubasa kutwara omu bihumi byazo zikakoramu obwoki.

Aka nakabondo kabantu abantu aba bariyo nibateera engoma nibeshongora kandi nibatagurira kandi bajwaire ebijwaro birikworeka obuzaarwa ningashi oburungo bwabo.

Omukazi ogu aine omwana we aha rubaju rw'enguuto ariyo nagyezaho kukoresa amaizi kumunabisa kandi ari aha rubaju rw'enguuto nikimanyisa ngu omuntu ogu yaaba natambura yaruha niga taine hokuza kandi n'omwana nitureeba ajwaire busha.